um kamar yadda wannan wato hoto da ya nuna wato dodon koɗi ne. wato shi dodon koɗi kaman yanda aka sani wato shima halitta ne na Allah wanda yake cikin ruwa da yana kurmi ta wuraren da akwai irrin su wato abunda akece mata suno bata irrin wajajen mu Kaman nan arewan ba. Akan sameshi wajajen kudu sannan koni a lokacin da nake sabis wato a tsakanin benuwe da inugu an yimun tallansa manya manya wato wanda yakamata nima dana sanshi dana siya na kawo gida a soyamun dan saboda akwai abokanai na da sukai sabis sukace namansa Kaman in an soya Kaman hanta. Dan saboda hakan wato yananan dabban ruwa ne wato cinsa halal ne wanda yana da kyau idan mutun akawi wa ‘yan’ dama suke kiwonsa, kiwon sa wato domin su girma a siyar Kaman yadda na faɗa acan benuwe muna cikin moto ana yimana talla ta wundo akan cewa musiya manya manya dan saboda haka kasan abunda baka saba ba, bazakace zaka siya ba amma dai ba haramun bane domin yana nan ana kiwon sakaman yanda ake kiwon kifi yana da kyau lokacin da mutun yake buƙatan sa sannan kuma ya saba yanda zaici da sauran su harya kai aceɗin in za’a soya masa in yasan yanda za’a sarrafa masa ɗin ba laifi bane wato yanada kyau mutun yayi amfani dashi.

Wato kamar yadda aka sani dodon koɗi, wato suna nan, ana amfani da su, ko a riƙe su a zaman ai kiwon su a sayar da su. Ko mutum yai kiwonsu don ya amfani da su sa. Wato hanyoyi Kaman haka, na farko shi za a iya kiwonsa, a ajiye Kaman kajin gida ko kifi. Kuma sukan girma a cikinsati ko dai ya zama wata. To daga nan mutum yana so zai cire ya sayar. Ga inda ake ci Kaman guraren mu a arewa nan, eh to ban sani ba, a irin su eriyanmu su Barno da Yobe ban ga wurin da ake ci ba, sai dai idan ka matsa irin su Jos zuwa eriyan su Jos da sauransu, za a samu ko Kasuna ana ci. To amma shi halal ne, dabban ruwa ne wand aba laifi bane mutum yai kiwonsa sannan kuma ya sayar. Sannan ma in yana son abun nan ya yi amfani da shi ya ci. To ya kiwonsa, shi ana kiwonsa a ba shi abinci, kaman yadda ake ba sauran dabbobin. Sannan kuma a kan, a kan a kan yi amfani da shi wajen magani, a kan yi amfani da shi wato wajen kwalliya ga mata. To duk dai yadda ya zo ga mutum za iya amfani da shi. Wato shi dodon koɗi, wato yana nan, yadda waɗanda suka ci, suka ce kaman hanta idan an soya ko an dafa. To dan an lura su kiwon su, gashi yanda yake kaman yanda wanna hoton ya nuna awaje ɗaya za a iya sa su, kaman yanda ake sa kifi a cikin ruwa a ajiye, ana kiwon sa shi ma, hakan yakan yi. Daga nan mutum duk lokacin da ya gan ya yi masa zai iya ɗauka ya abi nan, ya yi amfani da su sai ya ci. In ya soya, to in ya soya. To wato hanya da ake kwalliya da shi ɗin, shi ma daban, sannan a kan yi magani da shi, duk dai yanda ya zo da ya tabbatar da shi ake amfani da shi.